Leday dala bu nglu la. Bale gorr bu nglu, nyu ko tek fu weyh.le la de gorr yi de sol de dem si legaiye kai bi ak d dem jangi gi.

Fii teere bu am binde jangekaay, nyun ko teg fu nyuul, teere bi mingi amme binde yu xonxu, mingi amme binde yu weex, mingi amme lu xonxu, mingi amme lu weex, mingi amme kanam mi nit, nyun fa def lu weex ak lu nyuul.

Li hoorsèkaay wënnu folè bu honku nung ko tekk fu weeh. Li so bu gè hoors mango wala coco.

Li taabul bu sokola mungi ameh ci diga bi lu ñuul, mungi ameh toogu bu ñuul, mungi ameh almuwar bu sokola ubèkaay bi mungi ameh lu weeh, mungi ameh ay werr. Ci suuf nung ko karo, karo bu weeh.

Lee motor bu nuul la suma lohou ndeyjorr muge ameh garab bu gouda muge ameh aye garab yu werte fe nugku tabax kerr nugku def lu weex nugku corget suma lohou ndeyjorr motor be fum neka nugku def aye aye kerr bu weex ak.

Fi mbèreèm mu palaas ci jàngeekaay ay talibè nungi toog ci jangeekaay bi nungi toog ci toogu yi. Nungi tekk ay taabul yu doomital guy nung ngè jànga. Guy nungi yëkati senn loho yi. Kenna ki mungi sol mbuba bu weeh ak tubeye bu doomital . Ki yenen haley nungi sol senn yiré, kina amna ku ci sol mbuba bu bulo, amna ku ci deff kala bu.

Lii motto buy daw si kow tali bi la, motto bu doom taal, si ganaaw ñung fa def kër, ñung ko korget, maraaj bi, si benen ganaawam, kër bi ñung ko def lu weex. Si benen kër bi, bitik la, jaaye kaay ay yiree, mbuba yu xoñxa, mbuba yu weex, mbuba yu bulo. Si ganaaw mu gi am korget ak wéng.

Haleh bu jigeen bu tahaw mungi sol Roby bu weex mungi sol koket yu nyool mungi def mess bu nyool defar kanam am mungi yoreh wahehkai ci lohom ci ganaw am bass ay nital gay nyu ngi sol yereh yu weex y baas bi mungi am lu nyool lu neteh ak li yu weex

Fi mbaan bu taxaw la ak naari nitt kena ki mogi sega monge xol mbam bi mogi mel ni mbam da febar mom mogi sol lu weex tubai bu nuul daal yu nuul si kanawam nak amna ku sol mbuba bu verta tubai bu verta si ganawam ay ay mbaam mung si ganawam.

Jigeen bu lettuce mess khaji yangi sett mungi wacheh juromi letta si kanam mungi sol mbuba bu wekh mungi ameh ayy binda mungi am lu nyul si ganawam nak mungi ameh lu nyul.

Jigéen bu sol yiré chosan, mungi sol mbuba bu mungi ameh lu ñuul, lu weeh, lu honku. Mungi sol chaha, mungi sol ay jaaro, mungi tekk lu ñuul ci kawam, kaw boppa bi. Mungi bindi kanamam bi ay tas-tas.

Li kayeti kibaar la, kayeti kibaar bi mungi ameh ay bindi yu bari. Bindi yu honku, bindi yu weeh, bindi yu ñuul ak natali nit yu bari.

Li pakèt ti garab la. Mungi ameh binda yu honku, binda yu bulo, bindi yu weeh. Mungi ameh lu honku lu bulo, lu weeh ak lu nètè. Nung ko tekk fu weeh ci suuf mungi ameh Karo bu weeh ak bu ñuul.

Li bowl li weng la mongi ame kuberam nyun ko tek fu nyun ko tek si tabul bi si suuf mongi ame karo wai fung ko tek nak mongi cxocola.

Mandarga le m andarga rewei bu neeti bu weex bu nuu ak bu werty bu jorko mu yei amei fetele bu nuu ak goe darba bu nuu

Li kayiti xibarr la mugii ameh ay bindi yu xonxu, bindi yu wèèx ak bindi yu ñuul. Kayiti xibarr bi mugii ameh lu bula lu xonxu ak lu wèèx, ak ay nitali nit ñu bari.

Lee aye packete kuss la ak botele ak botele sabu sagu botele deewe kaye haleh kuss ye nak muge ameh packete yu weex muge ameh lu werte packete neteh ak packete yu weex ak lu werte le lan de uss haleh ye purr nu kuss len.

Lee tereh bu am bede jagekay nugku tek fu nuul tereh be muge ameh bede yu xonxo bede yu weex tereh be muge ameh lu xonxo muge ameh kaname neet bun def lu weex ak lu nuul.

Fee motor bu weex mugeh daw se talih be ak motor bu neteh am rayda motor se ganaw amna kum eb se ganaw dawal kate rayda be muge sol lu xonxo fee aye kerr tate garab yu am lu werta ak pole.

Tabla bun def si marai bi.tapla bu wey mu ameh binda yu ñuul. Le len thy def si marai yi purr sunyo jala nu mon koi giss ko janga

Jigeen bu hes mu gi fooup hali mu gi suol mbuba bu bulo am lu nuul jigeen bi mu gi daf Kalaa bi mu gi amhi lu nuul kanki mu gi musuro Soul mbuba bu sokola mu gi amhe ci ganaw hubepakay mu neka ci ganaw.